Imvubu z'ibiri ziri mumazi hagati harimw'imwe yasamye cane umengo harico yabonye igiye kumira canke ushobora kuba yishwe n'inzara.

Maze iminsi numva k'ubworozi bw'inkoko bwatey' imbere. Ngira nje kuraba butoyi, ndamwegere ndabe yuko nanje nogera aho ageze. Burya! Vyomfasha mu buzima.

Naguze amashu abiri, uyabona yari amashu meza, ariko maze kugera muhira nasatuye imwe nsanga imbere ntirera. Ubu ndiko ndibaza ico noyikoza.

Babana bo hirya yo murugo bashobora kuba baburaniwe , babura amazi baja kuvoma muri cakiziba co hirya , ivyarivyo vyose amazi yabuze.

Kuri rwa ruzi rwo hirya yo mu rugo, nagezeyo nsanga abarovyi bicaye mu bwato, nyoberwa impamvu batariko bararoba mbega yemwe habaye iki?

Vyabirato vyanje vyose navyegeranyije ndabitwara kumudozi wavyo kugira nongere kuvyambara ubundi busha bikoze neza.

Iminsi yose mugitondo jewe na musaza wanje kadoyi tuzindukira kwahirira ihene zacu kugirango zize zigire imyagazi myiza cane n'amata meza.

Nagiye mu ntara ya cibitoke ndahasanga iterambere ritarahagera. Amabarabara yaho nay’ivu kandi akikujwe n’iminyari n’ibitoki vyinshi.

Rya shamba ryo mukibira, ubu ryagiyemo ibiti vyinshi bifatanye nuwoja gutemberayo, ntiyo menya inzira acamwo ngo amenye naho aserukira.

Inuma yo mwishamba ifise amabara atatu ishobora kuba iriko irasama akayaga. Yagerageje kurondera ahantu hari akayaga keza, iriko iragasama. Asha imerewe neza cane gose.

Uruhongore rw'inka nziza zifise amahembe maremare z’amabara atandukanye, zir’ahantu hamwe hariho abantu bariko barashengerera baziraba.

Hamwe munsi y'urugo wasize uciye vyabiti vyose vyongeye kwama ubunaho hasigaye hari ishamba haragezeko ugaruka tukongera tukabica.

Amazi yabuze hageze aho abajejwe umutekano baza kudufasha kugirango tuyasabikanye twese ikigihe n’igihe cokubura amazi kweri.

Kwaka zuba katse kaserutse neza! Ngira nce nsohora za ntebe zose mperuka kubaza zibe zirumirako, kuko ndabona ata kandi nzosubira kubona.

Munsi ya vyabigazi bitonze umurongo akaba arivyinshi, nagezeyo ndahasanga abana bariyo bahatembera hashobora kuba hariyo akayaga na jewe nzojayo gutemberayo.

Musi yurugo rwacu nahateye ibiti birebire vyimikaratusi, uhageze hari akayaga keza cane wohora urahaza ntiwokwiyumvira nokuhava.

Imvubu nyinshi ziri ku nkengera y'amazi, iruhande yazo hari utunyoni tumwe tuguruka n'utundi turi ruhande. Hirya yazo naho hari utwatsi tw'urwatsi rubisi.

Nagiye mbona nseruka kuri kadoyi ariko atera igiti ndamubwira nti ico gikorwa uriko urakora niciza kuko gutera ibiti birwanya inkukura kwisi.

Mu gisagara ca Bujumbura dusigaye twateye imbere kweri! Amagorofa asigaye yabaye menshi, isuku naryo ni wohora uraraba, ubu harateye imbere gose cane.

Nahisemwo kuja mubworozi norora impene nziza cane, ubu iyo ndaziravye nazo zirandaba nkaheza nkagira akamwemwe kubera nabonye zungutse.

Wamucungwe nahora nifuza ,ngiye nawurwako urahiye indani, ugusosa nawo! Uracari uwambere umenga ni wawundi w'ibujumbura .

Musaza wanje iyo yaje kundaba araheza akegeranya za ntama zanje, akazitwara munsi y'urugo ahari umurima w'ibitoke n'ibigori kuko ariho zikwiye kuja kuruhukira.

Kagabo yagiye muri wa murima yaheruka guteramwo i "tomate" asanga zareze ahitamwo gusoroma kuko yari yatwaye igiseke, cuzuye, yakuyemwo izihiye nizidahiye zose.

Nagiye gutembera ku kiyaga Tanganyika, nsanga imvubu zaho zasohotse mu ruzi zagiye kurisha ubwatsi, zota n'akazuba ku nkengera z'ikiyaga.

Ya myagazi ya ya mpene yanje naheruka kugura, mvuye kuyahirira imivyuka kugira nayo igubwe neza, ize ishobore kumpa iyindi myagazi.

Unomusi nahuye n'inuma yera cane ihagaze kugati kera ishobora kuba ari inuma y'amahoro yaje muri kino gihugu naryohewe kuyibona.

Hamwe kuri kagasozi, hari inka zifise amahembe maremare nziza gose zirikumwe n'umwungere wazo zishobora kuba zikamwa amata menshi cane.

Hamwe munsi yavyabiti kuri cagitarugwa haserutse amazi menshi asa neza cane ntiworaba nokuyanywa woyanywa, mpavanja kuvomayo.

Namye ndatembera, mbona hari ubukoko bwinshi bwijukiye gutera imirima y'amasaka, ubu nanje ngiye guhaguruka ngwanye burya bukoko bwateye wa murima wanje w'amasaka, ndahapompe kugeza, bwose buheze.

Nari narabuze imbugita ikarishe neza ishobora kuba yombagira agafi ubunanje konayironse nzoza ndakagura nze ndarya iryo yuzuye.

Hirya ya kagasozi hari ishamba riri hagati y'uruzi, ivyarivyo vyose hashobora kuba harimwo ibikoko vyinshi bitandukanye.

Muri ca kiyaga kiri hirya yo murugo nahasanze amafi meza cane aboneka ko bari bagiheza kuyaroba yari yegeranirije hamwe ntiwohora uraraba arateye igomwe.

Zandagara zo mukiyaga ca tanganyika twaheruka kubona kera zifise amaso manini munda hera zongeye kuboneka atakibazo ubu tugiye kuza turarya agasosi kameze neza

Namye ndatembera musi y'urugo. Nahasanze ishamba rinini rwose. Muri uku kwezi, ndakwiye kuja kuhakorera umuganda rusangi kugirango inzoka zitazonsanga mu nzu.

W'amurima wanje wari wararaye, nagiye kuwuraba sanga abakozi baraye barimye igice ahandi hasigaye nibaza ko aho bukera barara bahamaze naho.

Umurima w'ibirayi bishobora kuba ari ruhengeri ariko ibigori birimwo vyareze barabisarura vyose hasigayemwo ibirayi gusa, ibirayi n'ivyo mbona bimeze neza cane hazovamwo umwimbu mwinshi.

Mbega yemwe ko ishamba ryabaye ishamba, iyi mvura izongera gutasura ryari ngo ngende nkorere hariya hantu ? Umurima wanje waraye. Uko biri kwose iyi mvura itaguye bizongora kuhakora.

Vyabiti vyumukaratusi wasize wateye vyarakuze ubu haragezeko tuja kibica vyabaye birebire vyovamwo amakara meza cane .

Ikirundo c'imyumbati ygeranyije ahantu hamwe yeze neza ubona yuko irindiriye ko bayirya canke baje kuyigurisha.

Ibiroro vy'ibirayi vyuzuye; bitonze umurongo; harimwo n'abagore babiri; barikumwe navyo; bashobora kuba aribo bahejeje kubipakira.

Umurima utey'igomwe w'ibigori , urimw'abana , n'abavyeyi babo barikumwe n'abakuru babo bariko bashiramwo ifumbire bambaye n'udufuka munwa .

Umurima w'ibigori harimwo imashini ivomera ivyo bigori hakabamwo n'umugabo hagati mu murima ashobora kuba ari ko arakoresha iyo mashini.

Iyo hageze mw'irima imvura ya tasuye, nja kurima mfise akamwemwe niteguye naguze isuka nshasha. Ifise umuhini muremure, atakibazo mfise.

Niwashaka kumenya ikijumbu kiryoshe uraja kurondera igifise amashishwa atukura uzosanga gitemba ifufu imbere kiryohereye neza gose.

Nateye ibitoki n'ibirayi ngira amahirwe haboneka ibitoki vyinshi, ubu nabigejeje kw'isoko, hagezeko babipakurura kugirango nshobore kubishora.

Igihe neza ibirayi vyanje, narabitse imbuto yavyo imeze neza cane aho nzogerera kuyitera ndabona yuko izomvyarira uwundi musaruro.

Mwishirahamwe ryacu twateye amashu kijambere none turabona yareze, tumaze igihe twiga ukuntu twoyatwara kuyashora .

Wa murima wanje w'amatunda! ubu sinzopfa nsubiye kugura amatunda. Abana banje bagiye kurya amatunda, amaraso agaruke. Ubu ubuzima bugiye kumera neza cane. Nta mwana wanje azosubira kubura ibinyomoro.

Wamurima wa vyabirayi vyanje natera wareze ubu ababanyi baguma baza bayoragura baraba ingero zavyo kuko babona vyuzuye indobo.

Iminsi yose mu gitondo, mpitana mwene wacu n'igiseke nsanzwe nsoromeramwo kugira ngo tuje kuraba umurima wacu twateyemw' ikawa ko weze.

Iminsi yose mu gitondo, nja mu murima tukahahurira n'abagenzi tugaheza tukarimana umwete, tugatangura ikivi turi kumwe, kugeza duhejeje, ata buruhe twagize.

Iyo nazindutse na bagenzi banje dusangiye umwuga wo kurima, tuja mu murima tugaheza tugakorana akamwemwe kenshi kubera dusanze umurima utotahaye.

Ibese ni nziza yagutse iyo naronse ivyamwa vy'amapapayi ndaheza nkabishiramwo uko bingana kose bigomba gukwiramwo kubera ko yagutse.

Dorothe, uraheruka kuja hirya muri wa murima w’ibigori vyanje? Ubu niteze gusarura ibigori vyinshi gose, nanje nzobigurisha. Uwanka yangare.

Iyo turi mw'ishirahamwe turikumwe nabandi bavyeyi dukorana umweti mwinshi dusukura imirima yacu kugira ngo tuze tugire imyimbu myinshi kandi myiza cane.

Nagiye mw,isoko ndahasanga umugabo ariko yanda ibirayi harimwo binini binini n,ibindi bitoya bivanzemwo ushobora gusanga bitandukanye amabeyi kuko yari yabitandukanije.

Ninagera mw'irima, nzobanza kuja kurondera ifumbire kugira ngo nsasire ivyimbugwa vyanje, bize bize bitotahaye nshobore kugira umwimbu mwiza cane.

Mur'uyu mwaka turimwo, narateye ibirayi, hazamwo uturayi dutoya ariko twinshi. Nibaza yuko dushobora kuba twarabuze imvura, ariyo mpamvu twaje ari duto.

Narejeje amavoka meza iyo uyakase usangamwo akabuto gatoya, imbere yaho hasa n'umuhondo, uyariye wohava ucirako n'agatoki kuko ari meza cane.

Iyo twageze mu murima turahimbarwa dusanze akavura kaguye , ya kawa ubu ngiye kwiva inyuma ndayikorere amasuku kugeza naho nzosarura ikawa imeze neza cane, ego cane.

nazindukiye mumurima wanje mbona hari udukoko twateye mumurima wanje, ubu nahisemwo kurondera umuti kugira ngo nze ngire umusaruro mwiza cane kuko ndabona yuko utwo dukoko ntaduhagurukiye tuzohava dutuma ntagira umusaruro.

Ya Piripiri rero mwari mwarabuze, ngiyi nasubiye nayibazaniye. Hamwe mwavuga ngo Bushara ntimuzosubira kuyibona, uwuyishaka nandondere ku giciro gito ndayimuha.

Maze igihe nfise ubumenyi bwo gutera ibiterwa vyose kijambere kuko nabonye bivyara umusaruro mwiza cane mu mwaka ushobora kwunguka cane.

Nagiye mw’ishoko ndahasanga ivyamwa vy’ubwoko bwinshi, ndicara niyunvira ivyo mpitamwo mburamwo ivyo nsanzwe nkunda ndarambirwa.

Agafuko karimwo ibiharage vya ruvuzo vyeze neza, ubona yuko bitoye ata mwanda urimwo bishobora kuba biryoshe.

Imbuto z'ibigori vyeze neza aca baja kubimanika kugira ngo vyume neza baze bashobore kubikoresha mu gihe c'itera rigeze.

Umurima w'ibigori munini gose , bitaraheka ariko bitanguye kuzana amashurwe ugaragara yuko uzovamwo umwimbu mwiza.

Umuceri wanikiwe kw'ihema, hariho n'umuvyeyi ariko arawugosora. Iruhande yiwe hari ayandi mahema afutse, nayo nyene utomenya ibirimwo. Hakaba hari n'amazu yubakiye iruhande y'ayo mahema.

Ibiyoba vyasoromwe bikiri ku mashami yavyo, uriko urabiraba vyaheze neza cane, kandi bisa neza umengo biraronzwe.

Abavyeyi bumwete mwishi cane bariko barasoroma ibiyoba, ibigori vyareze navyo barabisoromye ubu ibiyoba nivyo bigezweho kandi navyo biragagara yuko babisoromye, bariko barabisoroma vyavuyemwo umwimbu mwiza cane

Narejeje ibigori vyanje vyiza, narasaruye umwimbu mwiza cane. Ubu harageze ko nsubira kandi nkaja kuraba umurima wanje nkawukorera isuku nkongera ngatera.

Aho vyakabereye! ngiye nakwimbura ibiharage vyiza, ibiharage vyanje, ubu unye nukuri ntaco nshinja imana, imana yarampaye umusaruro mwiza gose! Vyaje ari vyiza, egoho nzorya nabirimye bambona nzobirya bantwenga.

Uyumwaka nejeje ibiharage vyiza gose vya kirundo, vyayuyemwo ibiro bigera muri mirongo itanu, harageze ko ndabishora nkabikuramwo inyungu.

Umurima mwiza cane wezemwo ubwishaza uriko uraraba wovamwo umwimbu mwinshi uwobusarura yobukuramwo inyungu nyinshi .

Nagize impene ifise amezi , none! nasanze ifise akabazo Munda ! Nahisemwo kuca nja kurondera umuganga wazo kugirango ansuzumire ikibazo yoba ifise .

Umugabo afise ikiraro cingurube ariko arazigaburira, urabona yuko azitayeho kandi nazo zishobora kuba ziguwe neza ata kibazo zifise.

Za ngurube dusanzwe twororeye hirya yo mu rugo, nasanze ziriko zirota akazuba, zishobora nokuba ziriko zirarisha twa twatsi turi hanze, kuko twasa neza cane.

Nahisemo kuja mu bworozi bwi mpene, zarankundiye ziragwira, iyo hageze kumuhingamo nkazijana kurisha zigaheza zikaguga neza kuko hari ubwatsi butotahaye.

Mwana wanje, naribagiye kuguha agakuru keza, za nkwavu mperuka kukugurira ubu zaragwiriye, urasimbukira kuraba ubu unye uzosanga ari akaroruhore.

Ya nkokokazi mperuka kugura, ndabona ishobora kuba iriko irarondera ahantu ishobora kuba yota amagi. Kuko igaragara nk' iyigiye guta amagi.

Iyo woroye inkwavu, ziragukundira upfa kuba waramenyereye kuzahira ubwatsi ukazigaburira neza, ukazitaho, murico gihe ziraheza nazo zikagwira.

Inka nyinshi ziri mu kibuga cagutse mu bwatsi butotahaye , harimwo imwe iriko irakamwa ifise amabara yera n'ayirabura. Bishoboka yuko ifise amata meza.

Ya ngurube wasiga uguze ubu iheruka kubwegura abana benshi bayo, ubu nabo bariko barakura, ejo n'ejo bundi nzozishora.

Imbogo nini cane iboneka ko ikuze iri hagati mu gashamba, kandi iri yonyene atakindi biri kumwe.

Nagiye muri rya shamba ryo hirya yo muhira, ndahasanga inkware nziza cane zisa neza , zishobora kuba ari iza kijambere , uwozindonsa no zitunze.

Ishamba rya nyungwe ry'uzuyemwo inkende nyinshi basi, nazo zaravyaaye zikunda abana bazo rero usanga umwana wayo umva yamuhetse akandi kari mu mabere emwe naho nakagendeye inkende zirakundana.

Ya nyoni yari yarikiriye y'amagi yayo musi y'urugo, ubu yaraberaguye, ubu y'amagi yavuyemwo ivyana vy'inyoni vyiza, vyirigwa biraririmbira musi y'urugo, nukuri ntiwohora uraraba, biraryoshe kumva iyo biriko biraririmba.

Yewegayeee! Vya bikere vyahora musi y'urugo, ko bisigaye vyarahinduye amabara? Ubu hoho bisigaye bisa n'ingwe, ngiye kubironderera ba mukerarugendo bazoze baraza kubirabaaa!

Rya shamba ryo hirya yo mu rugo, hasigaye harimwo imisambi igororotse; ifise amabara meza cane akeye, yama yibereye muri twa twatsi two hanze, nukuja kuyiraba.

Igikona kiri kwishami ryigiti, kwisonga rirerire, gihagaze cirabira hirya gifise amabara yera nayirabura ntaco cinona.

Naho nagendeye sinaribwabone imbata ifise isuku nkiyo mbonye naje mbona ndayiserukako ahantu har utwatsi, nayobewe nimba yari ihejeje kwoga.